So yɛn taki wɛŋ mini kiiki ka consi gba pa teebulu o zin baɣiya maa gbuni ka o nuhi yina ka fulaawaasi gba tamya fulaawaasi gba paya ka bin yɛra pam gba paya

Niriba anahi n zaya ka bɛ zaa ye niɛn'maŋa niɛn'viɛla ka sheba pili zipilti ka so gbibi daangbeɣu bɛ mee zaa niɛma maa nyɛla niɛn'maŋa din viɛla ka bɛ sheba piri salma namda nima.